You get pipu wey dey help you to meet your delay needs? As you dey waka for your daily hustling from one place to another you get any body wey dey help you or even pipu or even work or even every where wey you dey go you get pipu wey you fit call on wey be sey dem go lis ten to you and dem go help you. well as for me e no really easy to handle things on my own sometimes so I no go lie for you oo my pipu, pipu around me dey help me sometimes no body fit survive alone for dis life at all we all need some level of support even if na just small one for example, when e comes to food I get family members or friends wey go help me out sometimes. I fit afford enough food some times and sometimes I no dey fit afford enough food dem dey share with me, dem dey give me food. though no be every time but sometimes dey dey give me as a way of courtesy, as a way of respect, as a way of welcoming me to their family. family especially na big support system I no go lie for una even though money no dey sometimes dem fit help you with little things like buying you small small things oyimbo dey call am groceries or making sure sey hunger no finish you even dou na gari, even dou na ground nut, even dou na small small things dem go make sure sey something enter your belle dat na one big thing wey everybody no suppose miss family another place wey I dey get small small support system sometimes na my place of work no be sey na every time and sometimes work load wey I dey work e dey heavy for my head but if I dey struggle or I need help to finish one task I fit talk to my colleagues or even my boss some times dem go offer advice or even assist me finish dey work faster. team work dey very important o my pipu because if you try to take everything alone you go fit you go fit breakdown e no really easy sometimes but we no get any thing wey we go do we need team work wey go help you and when pressure dey too much team work go help you subside am team work go help you bring am down small. finally my pipu I get pipu wey go fit assist me when things dey taught e no always regular thing be sey be regular thing no be something wey be sey na everyday e dey happen, maybe when de bill don pile up or emergency something don come I fit call out one or two pipu some go lend me money some go borrow me some go dash me e no easy to ask for help o but sometimes you just need to allow your pride and reach out because no body be Island o oyimbo man talk sey no be ever body be island even emotionally I get pipu wey dey support me if I dey stress or I get too much on my mind I get pipu dat na how I dey try manage my daily needs

Wetin be de role wey be sey pipu wey dey no initiate dey play for your community? dat particular thing wey be sey dis pipu wey be sey dey no initiate, initiating in dis term no be for bad something initiating fit be for certain task wey be sey dem appoint pipu make dem do or certain traditional things wey be sey dis group of pipu or person na em dey do for dis our community, dat na de term initiation na wetin we mean for dis topic. so pipu wey dem no intimate still get very important role if u ask me pipu wey dem no intimate get very important role for de community even thou dem no go through some of de special ceremonies or rite de thing be sey every body weda dem initiate you o weda dem no initiate you get something to contribute for the wellbeing of de growth community. first of all pipu wey dem no initiate dey fit help you dey day to day Runnings things day to day running things wey u wan do dat thing wey u wan buy dem fit help you for example we go find dem for market, shop and even in different business places dem go run small small errand small small work you go send dem bring dis one bring dis one wash dis one wash dis one dem go do am dem go sale food or even provide public service for pipu. dis kind of people dey help for community dis kind pipu dey help for de growth of de community because dem dey provide resources wey dey whole community go relay on weda na food, cloth or other small thing even if dem no initiate dem, dem still dey very important in making sure sey de community dey function well another role wey dis pipu dey play be sey when somebody dey sick dis pipu go be de first to offer help dem fit run errand dem fit cook or even help take care of children or elderly ones sometimes even wen de initiation sef dey busy with ceremony de person wey dem dey initiate fit dey busy with ceremony other special roles dis non imitate dese ones wey dem no initiate or do dem anything go step to provide dat necessary support wey dey take place for de community dey fit help with emotional support checking on people offering advice or just been there for others to help u go see dem sey dem dey dey dey do everything in addition for cultural and social event pipu wey be sey dem no even initiate still participate dey still be at least dem fit still dey among audience dem fit join performing dance songs or do some spiritual tins or even anything wey dem wan do lastly pipu wey dem no even initiate dey very important in term of passing down knowledge especially to the younger generation dey fit help in all of dis.

To what ex ten t your family dey go to investigate de family of de person whey you wan marry oyinbo dey call am spouse to what ex ten d your family dey go investigate investigating mean sey dem go check on de ma family to check on the person background which ex ten d your family dey go um when e comes to choosing who to marry family mata no dey small oo for my family hmm or for my culture family dey play big role and before person go marry person family go seriously investigate person and person family not just who wan marry dem fit investigate dey family in general e no just be about two pipo whey wan marry but also about dey kind of background and values de two family dey bring first of all before anytin dey family go wan first no de character of de person whey their son or dota wan marry o dem go ask questions plus de person history wetin dey don don do for their life and how dem take dey behave generally e no just de about the person look e no be about how de person fine reach but family background and how de person how dem rise well for example if dem no sey dey person get bad history or if their family bad well well or dem no sey dis person get [hiss] get one bad tin whey em dey do whey dem dey do whey no really correct so de person family and anoda person family whey wan marry go see am go sey no no no no dis one na no go area another tin whey my family go take na to find out about de person immediate family dat one na him papa and mama and siblings aside him ex ten ded family dem go wan no if person family get bad history if de get any case of violence criminal if dem no say dis person na bad person or e get one kukere waka whey no make sense for my family e de important to know where de pipo family dey come from o dey very important to know dey person background culture and tradition if de person come from broken family of de person dey fight too much family go get concern and dem no go take am serious finally my family go even check for cultural and religion issue if de two family come from different tribe or religion to make sure sey every where balance so my family go try investigate to dem if de other family dey open minded and respectful so dat de union no go scatter to wrap am up the investigation no be small tin o my family go dey look for de family whey I want to marry but all de whole family whey person come from dey look into dey family dey go dey check character culture even their financial background all dis tins dey help my family check dey union go build and last for long no be just about two pipo loving each other its about both families coming together supporting one anoda

Whey e be sey most brides dey dey cry when dey dey leave their papa house on their traditional marriage night or on their traditional wedding day? why e be sey dey dey cry especially de bride dey dey cry wella and why well if you ask me, dis one no be small thing o when we talk about bride crying while leaving their fader’s compound e dey very emotional and deep especially for our African culture de cry no necessarily mean she dey unhappy or she dey vex but e get plenty reason why dis kind thing dey happen. first of all na big emotional transition oyimbo call am big emotional transition and dat mean sey your heart dey very heavy you dey very happy and sometimes you no no how to show your happiness na just to burst cry and you no as women we dey very emotional. when a woman marry na like sey she dey leave her child hood behind, leave de comfort and security of her faders house and come enter a new phase of live, e be like sey she dey leave dey only life whey she no all her life to start another one afresh with new family. Even if she don prepare well for dis change de emotion no fit comot at all dat na why some of de brides dem dey dey joyful and sometimes dem go still dey think oyimbo dey call am mix of joy, fear and weight of change, secondly sha e get de traditional part some cultures o marriage no be just about couples na some thing whey concern both families for some brides especially does whey grow up among their faders whey dey very close to their papa e fit dey very hard to leave their fader’s house because dat house represent safety, love and de place whey don grow up with their siblings. So, when dem leave dat house e dey very emotional e just be like sey dem dey sey good bye byebye byebye to their papa or bye bye to their papa protection even though sey dem dey start new life o with their husband de thing just be like bitter sweet some how just de dey like bitter sweet so, sometimes na emotional well lastly, when bride cry when dem dey leave their papa compound on de day of their traditional wedding night e no be about sadness alone na combination of emotion fear, joyful, every thing dey combine dey wedding ceremony marks de end of one face of life and de beginning of another one and de tears na just reflection of emotional journey whey she don go through dis response na de way whey me I see sey e be when bride dey cry.

Why e be sey for Yoruba land if dem born boy pikin na on de ninth day dem dey name am? well if you ask me dis one get plenty plenty Yoruba culture meaning plenty plenty cultural practice de whole naming ceremony wey dey happen on de ninth day for de boy pikin e dey very very significant to Yoruba land and e get dat get deep and culture meaning, so be something wey de de talk anyhow. well first thing dey Yoruba culture no see naming ceremony as casual thing, to dem dem no see naming ceremony as normal thing to dem na very spiritual and symbolic act when pikin born na de first step for life time be dat and how dem take name dat pikin fit affect de destiny of dat pikin tomorrow. so for de Yoruba tradition dat boy pikin dem no go just name am immediately dem go wait make dem name am on dat ninth day. de process dey very special o and very important on dat ninth day and e no dey carry e dey happen anyhow now for dat ninth day, de Yoruba landed de believe sey e represent when de child dey physical world and spiritual de child de try struggle for physical and spiritual world oyimbo dey call am Yoruba cosmology no be me talk am o. dem believe sey after a pikin after a child dey don born d child dey adjust spiritual and physical realm dis nine day marks dey important of that child life on dat ninth day dey believe sey dey child don fully and spiritual ready to accept anything wey come for life dat na for Yoruba culture dat na why dem dey name their pikin especially their boy pikin especially on de ninth day well de naming ceremony of dat boy pikin on de ninth day for Yoruba land e dey tight to deep spiritual believe and cultural practice na time wey be sey dem welcome de child into the community to stabilize his spirit and physical realm and give him a name dat will guard his life and destiny. de ninth day hold very spiritual significant na day and na time for prayers and blessings and e dey very Important for de papa to formerly acknowledge dis pikin to sey yes na you be my pikin yes na you be my pikin welcome to the society, welcome to de family the ceremony no dey just carry any how de ceremony is a very very hug one de ceremony no just dey about naming de pikin but affirming and prophesying into dat child’s life so dat de child go connect to divine blessing of god to de ancestors and to d whole community dat na why if dem born boy pikin na de ninth day name am on de ninth day dem dey name am

Why e be sey for Yoruba land dem dey bury their relative wey for their house, dis one na very big question or my broad and sista dis one na big question wey concern our culture and tradition. burying pipu wey don for house na practice wey don dey exist for Yoruba land for long longtime make I tell you why. first for Yoruba pipu dead no be end of life o na transition from dis world to ancestors to more more more ancestors wey dey go no be de end. when person dem believe sey dem go join their ancestors wey don pass away before so dey dey treat de death relative with respect and honor now why dem bury dem for house? pipu wey don why dem no carry dem go burial ground why dem bury dem for house na because of ancestral worship, Yoruba pipu believe sey their ancestors still dey with dem guiding and protecting dem by burying dem for house dem show sey dem respect and honor their ancestors dem believe sey ancestral spirit still dey around dem, watching over dem and seeing them through their daily activities dat one na for Yoruba culture o and dem believe sey e dey work for dem wella another reason na family reason, family ties, for Yoruba culture family na everything nothing reach family no matter how e be family na everything to dem when person their family members dey responsible for their burial and ensuring sey dem get proper send forth or send off burying dem for house go show sey their family dey united and dem dey respect their heritage hmm also dem believe sey ancestors dey grave dey serve as connection between dis world and de ancestral world hmmm when dem perform ritual and ceremonial rite for de grave dem believe sey their ancestors spirit dey communicate with dem, dey talk to dem one on one, dey yan dem beta beta talk, guilding and protecting dem well lastly Yoruba pipu get strong believe sey their ancestors dey influence dem with their destiny burying dem for house dem believe sey ancestors, ancestral spirit dey watch over dem and influence dem hmmm in conclusion my broda and sista Yoruba pipu bury their relative wey for house because sey of strong believe wey dey den dey practice before their fore fore fore faders and de desire to maintain connection with their ancestors na complex issue whey culturl and tradition na only dem no dat na why dem dey bury dem for house because of strong bond wey dem believe sey their ancestors dey pass to dem.

You believe sey pipu wey don dey come visit. Like pipu wey don can be your love ones, your any body wey you know around you wey don you believe sey dat person fit come visit you? for Yoruba land dey believe sey every Thursdays pipu wey don dey belief make I share my own thoughts my broda and sista dis one na deep question o wey concern our culture and spiritual background. Yoruba people believe sey pipu wey don dey visit dem especially on certain days like Thursdays hmmmm make I share my thought small. First, dem believe sey na part of their cultural heritage dem believe sey their ancestral spirit dey alive and active hmmm watching over, dem visit dem believe sey dem bring guidance, protections and blessings well dem still consider dis practice some of dem believe sey every Thursdays spirit dey come visit dem and dem believe sey e dey exist up till date. While others still dey do some kukere waka dey sey hmmmm na just dream and imagination e no really happen na just dream e no really happen for still dey Yoruba culture why some dey strongly believe sey every Thursdays dem dey visit dem. for Yoruba culture dem dey prepare for de ancestral visit through rituals and offerings dem believe sey their ancestors dey communicate with dem wella no be just for dream for vision or any where dem believe sey dem dey communicate with them physically hmmm well, Yoruba pipu dey feel seydat ancestral spirit wey dey visit dem dey bring many blessings dey bring hope to de society dey see dem through for their daily llife dey see dem through for every thing wey dem dey do broad and sista in conclusion dem believe sey na respectful thing to do for their community, respectful thing to do for their tradition, respectful thing to do for their practice. Whether dem visit na real o abi dem visit no be real, dem dey significant in their culture and their spiritual context <laughs> so make we respect their belief and tradition whether you believe or not their cultural practice dey very important and dem identified their heritage so make we believe am because na wetin dem believe and na their culture and de don dey practice dis culture for years or ages before their ancestors before before their ancestors and dem believe sey e dey work for dem because many culture get their own believe and for dis Yoruba culture na wetin dem believe and na wetin dey see dem through be dis and dem acknowledge am

how inflation take dey affect the prices of commodities positively for your community um if you ask me inflation no matter how we see am um e fit affect things both negatively and positively. for many people wey dey don hear inflation the first thing wey dey come dia mind na how everything dey become more expensive everything don dear but for some people in some cases, inflation fit see di positive effects especially when we talk about prices of commodities, some people fit dey still see am say, um, e know really the positive effects still dey higher dan di negative effects. First, inflation fit cause people wey dey sell commodities to see better profits. Wen inflation happen, di price of things like food, petrol and oda basic things go rise. For some business people, especially those wey dey sell local commodities like yam, cassava or other items, e fit make say dem no see di goods for higher price than bifor maybe dey no fit really see am say e dey expensive, dey fit say am say it dey lesser. Dis na because di general cost of living don increase and di cost of production and transportation of goods from one place to anoda e don dear too. If di seller rise dia prices dem fit make more profits especially if dem know say people no get choice but dey go still buy because belle needs to chop example if cost of transportation don dear traders go rise price dey go high di price to cover dia extra costs dis go help dem maintain dia business to stable level Secondly um inflation fit help local farmers or producers. Wen inflation hits di price of goods wey dem don produce locally fit increase. Farmers wey produce crops or livestock for local markets go see say the price of dia produce don rise dis go benefit dem wella especially if dem dey sell to big buyers or if dem get enough supply. Sometimes um di inflation fit happen. People wey sell local goods fit benefit becos dey sell dia products for better price and this go help their income wella. Well if you see check am inflation fit drive innovation and improvements in production as cost dey rise, producers go need to find ways to maximize their profits or reduce dia expenses dis one fit lead to new method of production, beta packaging, or more efficient ways of sourcing materials, dat one fit come turn am to local commodities wey go dey attractive or in a competitive manner. Innovation still fit come in form of beta production techniques or even new products wey beta pass di suitable ones dat na so e dey take dey be

You believe say de right to strike fit help balance de power between workers and employers and government? If you ask me I go say yes, I believe say de right to strike, e fit help balance de power between workers. Employers and governments. Make I explain as e take be, first of all, de right to strike dey give works power to stand up from demselves without any rights, to stand up for demselves to talk say “yes! We get right to speak out, if we no dey do well we go get right to talk” workers fit dey suffer in silent o! employers fit treat them anyhow, paying dem small money, dey give dem working conditions, and fit no dey respect their rights because workers no get power to demand to change. Now wen we talk about de government, de right to strike also dey important, when we talk about government matter, because sometimes government fit sides wit big companies or employers, especially if dey dey think about profits. If workers no get the right to strike, dem fit ignore workers concern, and no go pass laws to protect workers but if workers strike, e go force government to pay more at ten tion, because when people strike na usually because their rights dey violated or dey need something better. Okay lastly de right to strike dey balance power by giving workers voice to ensure say employers go treat dem beta and forcing government to lis ten to pipu’s problem, so dat government go lis ten to their problem and say “yes! Make I do something, at least make I change something” so when workers talk government go move, wen workers come together, as long as they no do violence, as long as say dey no fight put, government go lis ten to dem. If dem protest, in a very-very calm manner, government go lis ten to dem. Make employers also improve their management and also ensure say the government dey involve. Make dem make sure say government dey involve for everything way dey dey do, make dem no just go carry dey do anyhow, because workers also get right, becos witout workers company no go grow. Witout government no people without people no government, so my people this na way to tell you say workers…… and I believe say workers get de right to strike, if mata no dey go well. Workers get de right to speak out if mata no dey go well, workers get de right to talk say “yes, dis thing e supposed dey like dis” workers get de right to complain if their environment no dey conducive enough for where dey dey work. Workers get the right to talk, workers no human beings and workers na dem dey work because without dem companies no go go

So dis question be say strike dey serve any purpose for civil servant? if civil servant dem gather together dem gang up say dey wan go strike, e dey bring any positive effect? Well if you ask me oh strike dey serve plenty plenty purpose wella for civil servants especially for country way government no dey to quick response to dem when dey speak. Strike dey very helpful, strike dey help civil servants draw at ten tion to di kind suffer way dey dey go through. Imagine say person work for six to eight months or even two to three months, or even for one month no salary, work work work work work, way you know say you get children, you get family, you get responsibilities, you get bills to pay but no salary. How u go take manage dis kind tin? To me oh if you ask me, I go talk say yes na de only way and na one of de best ways way be say government dey lis ten to civil servants if dey come go strike, because imagine say you dey suffer de work, dey work dey work like jaki but results no dey commot. You no dey see money, you no dey see anything. Well, in as much say strike still get positive effect, e still get one negative effect, but make we take true. Strike get downside to o, sometimes strike fit affect common man pass government sef, because imagine say doctors dem go on strike, and people come dey sick even as a result some people come kpai. Nobody to assist dem, nobody to see dem through, no body to even se… you know heal dem, nobody to even treat them well. These people fit kpai as a result of dis strike. Na de negative aspect of strike na im be dis one, because by the time way sick con go hospital, nobody to response to the person. Hospital dem don lock am and the person dey for chronic condition way be say any small thing na kpaiment, e feet even kpai sef. So this na one of the things way be say if people really go strike, civil servant, e dey affect till the poor masses. My people mo still talk true oh, strike dey help to, because person way still dey work he need to chop, person way dey hustle, he need to chop, person way dey work from morning till night he still need to chop. How we wan resolve dis issue? de thing be say make government dey try their best dey make sure say dey dey hear cry way civil servant. Dey no need to go strike before dey go strike, dey no need to go strike before government go strike. Make government strike before dem go go strike. dis na one of de ways way be say civil servant no go go strike and e no go affect de power masses. Well, finally oh strike dey vey big, e dey serve very big purpose for civil servant.

Watin happiness dey do to help person over come life wahala? That na watin we go dey talk today, make I yan you true oh, for this life way we dey so happiness no dey ever finish, e no dey watin? “ever finish” sometimes na money wahala, sometimes na even health, sometimes na family gbege. um, or even watin no even dey our mind, still we no dey happy. Sometimes we go just dey think about life, sometimes life sef go even tire us, we no go dey happy, but in all in all in all of dis things inside all this wahala, inside all this gbege one small but powerful happiness fit help us stand gidigbe…. One small thing way they dey call happiness, fit make us stand gidigbe…. We fit still ask my country people, how person go dey help when life hard? How person go dey happy when he never chop, how person go still dey help when he never see food, he no even know where his next meal go come. True true humanly speaking we no go dey happy, but make I tell you one small thing my country people. Happiness no really mean say problem no dey oh, happiness e no really mean say problem no dey, but happiness na like light for inside dark room, happiness na like that light way be say you go on for dark room and everywhere go dey bright. Dat na happiness. You dey see people dey happy today, dey no mean say they no get problem. But my country people one tin way you go put for your mind be say dat thing way you dey always think say e no dey make you happy na watin other people dey find may e make them happy. E feet be say na even your leg, your hand, everything way you dey complete, you dey waka. Some people dey even find say “oh my God If i feet stand up on day for wheel chair, I go dey happi, just make I stand up even thou I no waka go far” so there’re many things to be happy about. Just put am for you mind know say, e get many things way go make us happy. Some significant true way be say happiness dey dey… bring come our life na say um happiness be like fuel for journey oh, e be like umbrella for rain, e be like small lamb for inside tunnel. Happiness no dey cancel wahala oh my country people, get am for mind happiness no dey cancel wahala but they make wahala no break us um e dey make wahala no break us because in all you can still happy, in all you go still put that smile and once you put dat smile e dey give your mind coole and e dey even make you dey far away from sickness. Some kind small small yama yama way go wan enter your body may e make you down way go make you BP… you know dey high. Happiness go cool am down happiness go make am dey coolee, happiness go make you smilee.

How you fit invest your money for future purpose? My country people na this one na em we go dey talk today oh. How you go talk invest money for future purpose? Well, if you ask me ma give you small yarnnings. First one of the major way to spend money for future, na to invest for education oh. If you go school or learn skill, na better investment be that or my country people na beta knowledge nobody feet steal am from you, dat is why e dey very good to go school and to get skill, either of them. Because you feet use am chop tomorrow, you feet dey do white collar job but your skill go dey in you, e go dey inbuilt in you, no body feet carry am tomorrow, anything feet happen tomorrow pa-pa-pa pa-pa-pa you don use your skill dat na one way oh way you fit use invest, so if you never know say you… if you never get skill, better go dey plan to get one because that one na one ogbongeh way, way you feet invest for your future purpose be dat. The next one way we go dey talk about na to buy land or house. Yes I know say… yes yes yes yes yes yes, no be about buying land buying house, but ma country people no be mouth oh! Land no dey spoil e no dey reduce, and as time dey go e dey get value. So if you get land or house na confirm investment na im be that. Confirm investment!!! Because time feet come struggle fit come you go sell am according to the value of that moment, you feet even sell am triple of the price way you even buy am. My country people may una reason this one well well. Another way na to dey save, yea! To dey save for bank. To save for bank dey very important to, to save for bank dey very very important because by de time you save for bank for future you go smile, you and your family you go smile, dat small two five five naira five five five naira, one kobe two kobo go make you smile tomorrow. My country people no take dis one for granted. De next one na for your health, take care of your health no dey kind food way you dey eat, know watin you dey eat for belle, because by de time you know watin you dey eat, sickness go dey far from you and you no wan spend more money for sickness, you go use that one dey invest bescause if you sick all of these things way I just mention now go dey one place oh and na battle you go dey battle with health, because na who dey alive na im dey enjoy oh my country people. The other one be say “insurance!” my country people insurance fit help you for future. E fit be health insurance oh, life insurance or even property insurance, if anything happen tomorrow my people, insurance go cover you oh. If you know say you never register under insurance or you no get insurance way dey cover you for anything. Hurry now go get oh! Insurance dey very very important for you and your family to enjoy. So my country people try to invest for future purpose, so dat nobody go cry and nobody go dey sad.

Love na strong cement, way dey hold relationships together. Today we go dey talk about love how love take dey help to maintain strong relationship. My brother and my sister dis love mata na very very big one oh. E no just be say person dey enjoy each other or probably person dey enjoy each other company. E deep pass like dat o, love deep pass like that. Love na watin go make person sacrifices small small comfort just to make their partner happy, just to make sure say dis person e smile, just to make sure say “yes! Make I compliment this person, make I support this person” for example my people even sometimes when you don tire from work, you know say um you don tire you no feet even carry yourself sometimes. Sometimes you go just manage go market, coz maybe you partner talk say them need help, say um “ I wan chop dis I wan chop dat. Abeg you feet help me? Dis na something way be say on a normal day you no go do am but because of love you go go do am. Dat one na one of de thing way dey help maintain strong relationship oh. Helping each other. De other one wey we go dey talk na communication. Communication na one keyyyyyyyy! Important value for love. Communication, if something dey tortory you for body, you tell de person. If something dey pain you, you tell de person. Dat na way you go keep strong relationship for love o. strong love relationship, e go make communication flow, this person go know say yes” I no like this thing, okay yes I go limit am” dis person go know say “oh, dis thing dey make you vex? I go limit am” dis person fit talk say “dis thing naaa, e dey make you happi well well, I go dey keep dey do am” dat on na one of de thing way be say e dey give joy for love mata. Another one be say support dreams. Dat dream way you wan do, dat ambition way you wan do. Love na one thing way be say if you get people way love you around you, e go make am go coolee, e go make am go smooth. Dat one na one major reason, one major reason, because by de time those people way dey around you dey support you, dey love you, every of your plans go dey go coole. E go dey give you joy. You go dey do everything. De last one way we go dey talk about be say joy. If joy, no matter how rough life be, always make sure you present dey bring joy. Una go get difficulties, una go get wahala way go happen, but just make sure say joy dey always come your way. Just make say if dat one person see you, e dey always get joy. Una go always find reason to smile, find reason to smile no matter watin dey happen, find reason to smile no matter how you see yourself. Always make sure say you find reason to smile. Always make sure say you no to dey cari dey vex anyhow, always make sure say in all, in all de circumstances, in all everything way dey happen, everything way dey happen for life, no matter how tough, find reason to smile my country people. Find reason to always laugh, find reason to always see reason why you go smile

You tink sey physical appearance dey afect or dictet your pasonal identity? Dat talk wey den talk sey, the way you dress is the way you wi be address, you tink sey sense rily dey inside?mey we see sha, You see ehn, physical appearance dey play big role on how pipu take dey see dem sefs and how society dey treat dem. For my own life I don notice sey, the way I luk don afect how pipu dey relate with me oo and even how I dey see mysef. Well, first of all, I be dark skin pesin oo, I am growin up pipu dey always talk sey you too blak, like an insult, for primary and even secondary skul, dem go use da one laf me o, so tey me sef sometimes I go dey feel bad, the kind talk dey make me feel any how like sey my skin no fine or I no dey gud lukin enof. So for long-long time my pipu, I dey always feel sey, I no dey atractive, even though I no get problem with my skin naturali oo, e con affect my confidence small, I dey always dey shame to come out to express my sef well but as I dey grow up, I con bigin learn sey, beauty na mindset oo and every bodi get dia own uniqness. every bodi fine the way den see demsef. Social media and meetin oda confidence dark skin pipu help me see sey my skin no be disadvantage o, infact, my skin na hot cake, na pride I dey pride with my skin. I come dey embrace my sef dey wear cloth wey dey fit me, dey talk with confidence so dat, notin go make me loose strength, notin go make me talk sey, ahh, dis tin no fit me I con even dey get pride join am. Again, bodi shape too na anoda mata, I no too fat, I no too slim. I just dey medium and for where I grow up, pipu dey espect girls mey dem dey get big curve and figure eight, if you no get am, dem fit talk sey you no fine reach, you no be woman enof, my kontri pipu, mey you no wori. Hair unko, hair one time wen I cut my hair pipu bigin ask: you dey okay? Like sey shot hair mean sey somtin dey rong with you but for me, I just want try sometin different, notin really dey dat deep. Undastand sey our luk na strong tin wey we dey tell the world who we be. If you wear dredlog, pipu go assume sey you stobon or……? If you blich, dem go sey e proud. Different-diffferent mata dem dey use am talk. The tin be sey, o yes, physical appearance don afect my pasonal identity bot the way I see mysef and the way oda pipu dey see me. But ova time, I don learn sey identity o sopos dey base on outward luk, e con come from inside wey you kari yourself, your value, your confidence, now, I dey use my appearance as a tool to show my style, my pride and my pasonality so notin do me, I stand gidigba and I no dey shake.

You tink sey fashion dey part of our culture? Make I yan you why culture dey part of our culture. You see ba, culture na the pipu dey live o, wetin den belief and how den belief. Wetin dem chop, how dem talk and even wetin dem dey wear. So fashion no be just clot wey pesin dey wear, e deep pass like dat my kontri pipu, e be like language wey we need mouth to talk. Example, you see Yoruba man wear agbada or igbo man tie joj rapa, e no just because dey de wan fine, dey do am because sey na beauty, e get meanin. E dey show sey de dey proud of dia tradition. The color, the style, e get the way wey den dey take sew am, all of dem kari message. Sometimes, na show status, sometimes, na to show sey pesin dey mourn, celebrate or even to show sey pesin na chief or pesin get tite distin wey den give am for im community. Even na cross Africa na the world o my pipu. Fashion dey help pipu dey express dia identity, e fit no where pesin come from, e try, but religion just because of wetin den dey wear. Like for north, hijab and kaftan no be just tie na part of dia culture and belief, plus fashion e dey involve around every bodi, e dey involve around every bodi and e dey envelop with time. But e dey rooted for culture like na wey your own pipu dey mix tradition style and modern style and agbada with snicker, Ankara with jacket with jean, e still be culture. My kontri pipu na the new fashion, e dey show sey, culture no dey die, culture dey grow, fashion sef no dey die, fashion dey grow. Fashion sef dey tell story, you fit go mesium and luk old foto, you fit sabi how pipu been dey live dat time because of wetin dem dey wear. To, fashion na like achievement of culture. And during big cultural festival my kontri pipu, fashion den dey display am wela. Make I no forget dis one o, fashion dey unite pipu too o, fashion dey unite pipu wen you wear your traditional attire, go owambe as we dey call am, you go dey feel among, e dey promote pride, love, togetherness. So as you don see am, fashion na big part of culture, e no just to be cova bodi, we no wear am because sey, we wan cova bodi, e dey kari ehn…., e dey talk who we be, who we from, wetin we belief and how we wan take made the world serious. Na why de dey talk sey, show me your clot make I tell you who you be, my kontri pipu, fashion na your pride, fashion na everytin, kari am on top your head. And make pipu see the goodness of fashion in you and mey dem like am.

Wetin di society dey talk about alcohol? how dem dey see am and you think say alcohol dey influence people attitude and behaviour. wetin you think about dis mata country people? well if you ask me, alcohol na mata wey dem don dey talk since. na something wey dem don dey talk about for long time even me self before dem born me dem don dey talk about am. alcohol get opinions um about am. No be me go talk all di opinions um. Abeg make I share di little one wey I know. Depending on your culture, religion, pesonal experience and even govment law, some pipo see alcohol as something wey be part of enjoyment like for party celebration, wedding or even small relaxation afta wok. Kontri pipo dem tok say one bottle no go kill peson but make I kool my headii, dis na di slangs wey dem go tok and dem go dey drink di alcohol bicos e dey giv dem joy but oda pipo um still see di same alcohol as something wey dey destroy life um break family and cause wahala for society. If we luk society as a whole, we go see say alcohol get positive and negative perspection, positive and negative view. For som culture lyk for part of Africa, Europe and even America alcohol na normal part of life Dem dey dream for celebration dem dey toast wit wine dem dey drink for relaxation and dem dey wan relax wit beer afta long day for wok um dem go just carry one bottle relax. E dey even show hospitality lyk wen visitor come visit you go offer dem drink make dem feel wecome If you no even offer dem drink dem go view am say maybe something dey wrong but at di same tym society dey wori about di negative side. Alcohol dey cause domestic violence we no go lie see dem for road, loss of sef control and sometyms e dey lead to pipo to do tins wey be sey normali wit dia eye dem no go do am. For example my kontri pipu, pesin wey dey normal fight, e go fight with im normal eye, maybe somtin, dey do am somtin or probably e no like wetin dem do am, e fit fight with im normal eye. But if im con take alcohol or maybe e don dey drunk, e no go use im norma eye take fight um, e fit maybe go kari-kari some kind wahala tins de take dey fight. Maybe cutlass or even knife, somtin wey be sey e fit kpai pesin. E go tell you say na unda influence of alcohol. Anoda one fit talk say um dey fit even use am do anytin, peson fit dey drunk and e fit use am even dey insult elders dey do many many bad bad tins wey no really dey proud of di communiti. yes alcohol dey influence attitude um and behavior. Wen peson don drink e dey affect im brain e fit make peson feel confident or even bold um sometyms kontri pipo dis na di mata be say many many pipo don dey talk about am but no be me go end am um alcohol na sometin wey get both gud and bad side um depending on how pipo take use am society dey try and manage di influence of alcohol yes alcohol fit change peson attitude and behavior sometyms um no be for beta tins but sometyms na for worse tin so di key tin bi say alcohol no be enemy by itself but na how you take use am na im mata pass um